Ab jigéen bu hees, mum kat mungi toog chi kanami machini nëwèkaay. Machine bi kaat bu ñuul la, jigéen bè ngi sol mbub bu honku ak deff sibu bu ñuul. Mbuba bu weeh mungi tégu ci machine bi.

ay boolo yu neka ci marche marche bi kat mingi am jahatou sammi jahatou sammi tamateh dom ak ay jigeen yu tahaw woor ko.